Nu heeran mereta imotati de"oosona hegeetikka doozati haattayi dumma dumma be"anawu lo"iya do"ati de"oosona. Ha mereta imotati nu biittan de"iyogee keehippe malaaliyabanne ufayissiyaba.

Heezzu attuma naati bollaa minttetuwaa oosuwaa ootide doosona. Hagee qassi bollassi keehippe daro lo"iyo gishshatassi daro maaddiyo gishshatassi tana keehippe lo"essi eta oossoy.

Keehippe daro ali"io lo"iyaa miishshan keexxettida keettay xeelliyoode pala lo"ees. A boollan tiyyettida uuttida meraykka adi"le ciishshaa malatiyaagee keehippe tana lo"ees.

Hage qassi ayba kette hagan assi de'iyee aybay di hage xo'e kanche aybe kettaa kexaysi ganawu issi mita yani hani essidi kexxidosona, hegadan kexxidoge be'anawu lo'enna.

Issi na'iyaa keehippe daro ha wodee ehiido maayuwa maaya uttaasu. Hagee woni kase woni hagaa mala maayoyi biittan dii! Hagee pa"a! Keehippe daro lo"ees.

Ha mitaa qanxxiya maashshinee awu biittan giiggidaaga gidiyo gishshatassi hagaa kenna malaali ayo oosoy qanxxiyo hanotay keehippe daro lo'iyabanne malaaliyaba.

Naa"u asatinne dumma dumma sohuwappe yiida asati keehippe daro meray de'iyo keettaan uttidi qummaa miidi doossona eti miidi de'iyo qummay xeeliyode aybba lo'i.

Woossa keettaa kaaletiyaa gadaway woossa keettaan de'iyaa asass goynitte, woossite yaagidi oduwaa oddees. I odiyoo odoy keehippe malalees. Ayssi giiko I keehippe bilanne lo"iyaa oduwaa odidde de'iyoo gishshaw.

Wodalay issoy kawuassi oossuwa oottiidi ogiyaa giggisside dees. Ha wodalay woykko yelagay ogiyaa giigissiyooge woykko pittiyooge keehippe daro ayssi giiko I ba wolqqaa keessidi cawattidi oottiyoge.

Wolayttaa oonatetta qonccissiyaa puula miishshay beleccaa gitooge hayttan wottiyooge nu biitta qonccissiyaage keehippe malaliyaanne aleeqo miishshaa.

Issi na'ay luxetta miishsha woykko dawutaara oyqqidi luxetta keetta bidide de'ees. Ha na'ay bidide de'iyaa hanotay keehippe lo'o. Ayssi giiko I luxetta keetta biidi eraa demiyoo gishshataw.

Issi bitanee maygiraappooniya oyqqidi asaassi wontto bantta luxetta keettan luxettay doommiyogaa odiiddi woykko erissiidi dees. Ha bitanee odiiddi de'iyo oduwa hanotay keehippe malaalees.

Maccaamee wolaytta asay olawu kiyiiddi shankkawu biiddi ekkidi biyo wolaytta buqura. A qassi xeelliyo wode a malkkee keehippe malaales. Ikka wolayttaa woykko do'aa woranawu shankkawu biyagaa keehippe maaddees.

Guutta naati miyobaa xayidi issi sohuwappe hara sohuwa baqatawu biyogee keehippe azzanttiyaba. Ayssi giikko eti bantta biittan gidaa woykko miyobaa demmiyakko bookkona. Hegaa gishshataassi ha naatubay tana keehippe azzanssees.

Umaa haattay be'iyo wode keehippe malaaliyanne zannaqiyo soho. Ha haattay xeeliiyo wode aybba lo"i awu diya meraykka keehippe malaalees.

Naa"u naati Toophphiya oonatetta qonccissiya banddiraa xoqqu oottidi pooccammidi kaa'iyadi ekki boossona, ha naati pooccammidi kaa'iidi ekki efiido banddiraay xeeliyode keehippe tana lo'ees.

Issi geela'o na'iya tukke keettan asaa ushshanaassi tukkiya sha'aydda de'awusu a sha'aydda deiyogan tukkee keehippe cuyattees I ayfee afuxxees hegaappeguye tana na'iya keehi azzanttawusu.

Giraabeliyaa yaagiyoo mittay luxxetta keettan maaran tokkettidi uttiis. hagee giraabeliyaa yaagiyoogee keehippe lo"ees xeellanawu

Muchchuwa giyo kattay wolayittan des. Ha muchchoy unccaappe giiges. Qa ikka dumma dumma sohaappe yiida imattatu sinttan aadhes. Yaatidaagee keehippe malaaliyaba.

Diida Gaada yettay yexxiyoogee be'iyo wode keehippe ufayssees. I yexxiyo yettaykka wolaytta wogaa qonccissiyaagee lo''eessi goopa!

Zayttooniya yaagiyo mitaa ayfee miyode mal'ees, ikka dumma dumma sohuwan tokketidi mokkiya mitaa ayfetuppe issuwa. A qa miyo wode keehippe daro mal'ees, ikka tana keehippe daro lo'ees.

Biiree xaafanawu maaddiyaa miishshatuppe issuwaa. akka yettenchchati oyqqidi banttana kooshshidabaa dawutaraa bollaan xaafiyoo miishsha. ayyoo xaafiyoo hayttay diyoogeekeehippe malaalees.

Heezzu asatti tukke kettan uttiddi tukiya uyidi de'osona ha asatti uyiddi diyo tukiyaa hanottay

Naa"u yelagati bollaa minttetuwaa woykko isporttiya oottidi de'iyooge keehippe malaalees. Ha oosoy qassi bolla minttetuwassi wolqqama maadduwa immees.

issi bitanee maygiraafooniya oyqqidi oduwa woykko erissuwa asaassi erissidi de'iyaga keettay keehippe phooliyagee lo'ees.

Sagayyoy Wolayttan de'iya puula miishshatuppe issuwaa. Hagee sagayyoy wottiyo wode, qa a wottida bitanee woykko mishiriyaa keehippe lo"awusu.

Kaasamure gaden tokketidi mokkidaagee aaway woykko goshshanchchay tokkidoogee miyyoode keehippe iittees. lo''ena ayssi giiko I miyyoode mal''ena gishshawu a gaden tokkiyoogekka likke gidenna.

Zal"ee keettaan de'iya miishshaati be'yo wode keehippe tana lo'oosona. Etta shamiya asati dumma dumma sohuwappe yiidageti keehi malalosona.

Paapaya yagiyo mittaa ayippe, wogga giddi dicci simmidi ayipiya i qassi aypiddo ayfiya

Wolqqama ankka yagiyoo doozay dees. Hagee ankka giyooge odiyoode a sunttaykka lo"ena, ikka lo"enna, i woni hagee aybba mittee, aybba dooze.

Goshanchay na'u borttaa waxiddi kaduwa qambara ettaa bollin wottidi goshaa goyiddi de'iyagge cawattidi dapurraa agge kehippe azanttes.

Issi dumma sohuwaape yiida imattay a sinttan miykiraapoonee de'iyoogee oduwaa oodiidi eqqidaagee xeelliyoode ayba iitii!

Issi balttetiya asa gaden baada uniyaa oosuwa oottaydda dawus. ha balttetiya oottaydda daro wolqqanne daro cawaa gussiyo gishshatassi ha maccassiya woykko balttetiya tana keehippe azzanttawus.

Cagaa giyoge issi biittan de'iyagaa hara biittan de'iyagaara gattes. Hagee I gattiyo hanotay ayiba malaali! Malaales gooppa haahuwan de'iyagee ha matan diyagaara waani haasayanawu danddayi! Malaales.

Tokkiidi zeriidi de'iyaa asati hagaan issipe de'iyaageti be'iyoo wode eta oosoy bul"iyoo bul"eettaa hanotaay eti tokkido kattay ayba mala ayba lo"ii!

issi keettaa keexxiid de'iya yelagati eti keexxiyo keettay keehippe lo'ees, eti qa hara aleeqo keettaaa keexxiidi ayba mala

Salo meray zo"oynne dumma dumma meray de'iyoo caammaa qoommoy bayzziyoosan shaammiyoosan shiiqi uttidoosona. ha caammaa woni ha zal"anchchay awu bittaappe ehiide?

Issi zo'o kootiyaa maayida bitaniya achchaan maygraafoonee de'ees. Ha bittanee asaasi odduwa gattidi de'ees. Ha bitanee sinttara xeelliyo wode keehiippe iitees.

Mangoy xeliyowode keehippe lo'iyagge, miyode ayba male'es gaadi hegaa gishshatasi taani mangguwaa keehippe dossaysi i keehiped lo'iyo gishshas.

Issi kaamee ogiyaa dembban daro mittaa caanidi ha sohuwappe hin sohuwaa biyaagee lawuhu gi biyaage tana keehippe azzanttees.

Naa"u asati issi sohuwaappe hara sihuwaa biidi de"oosona. Etikka biyoogaappe bantta biittan miyoobay xaayin baqatawu boosona. Ha biyaa asatu buussay tana be'iyoode keehippe azanttees.